amewo le dunyahehe xɔ aɖe me wóle dunya hem kple wonɔniɔwo ke wóle afima zikpi hã le

Amewo le avu wɔm. Ame ɖewo le sisim. Nyɔnu kple ŋutsuwo siaa. Ame ɖewo le du ŋu.

Akrowo le afi ma, siwo nye gbeta tɔwo, wole shi aɖe dzi, xɔwo le afi ma, akro…

Amewo le dɔ wɔm, wole mɔdodo aɖe wɔm, ame aɖewo kɔ sofi ɖe asi, ame ɖewo le wogbɔ le afima.

Amewo va dze teƒe aɖe, teƒea yɔ taŋ. Ɖeviwo le, ame tsitsiwo hã le. Wotsɔ avɔwo wɔ xɔwoe.

Amewo le sikakuƒe, wole ke lɔm, agbawo le afi ma, amewo do awu dz0.